Cal man nyutu cal di taun ka ma opong atika tika dok nyutu yo ka ma mutoka taci ki mutoka kar ki mutoka mogo mukene mapat gowok ki iye i gudi man tye dano ma gitye ka wot ki tyengi kun mukene gingweco ki pikipiki wa ki iteng yo man tye ka ma ki cato cat ki wil iye ka ma ka ma dano mapol gitye ka wil mukene gitye ka cat iteng gudi man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

Cal man kono nyuto poto anyogi ma anyogi tye ka dongo iye ma komgi yot dok anyogi man tye ma potgi weng obedo alumalum dok gitye mabeco ma gitye ka dongo ki yotkom kono anyogi man bene nen ma opikke ma kine pe akel akel.

Cel man nyuttu lalim piny ma tye ka wot i wi cere me di tim lalim piny man, tye omako odoo aryo i cinge me komo ma mege lalim piny man cal ki ngat ma tye ka wot ka ngic atika tika pien orukke ki bongo ma pek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

Cal man nyuto ot ma obedo me pwonye ma kigedo madit atika tika dok kicweyo ocito lamal kun kipongo iye ki kicika mapol wang diriza me ot man gitye mapol dok gitye ki gilac keken nyim ot man tye ki gudi ma owok ki iye dok mutoka tye ma ocanne inyim odi man ma tye gin adek cokcok kulo bene.